Dambu, dambu ni nyamdu on ɓeɗo waɗa ɗum be kabije, gabai, be giɗiɗo ɓedefa ɓe hamnƴa ɓe waɗa bakuru be magi be manda be tingere ngam nyamugo.

Lesso, lesson ni ɓe ɗo naftira be mai ha walago siuta ko walago ɗaana nda leso ɗo ni ɓedo jeri filloji ha dou mai ɓeɗo ve’iti beshit leso mai ash kolo ni voɗugo.

Ɓikkon makaranta: Ɓedo jodi ha nder ajiru jangirde. Ɓe ɗo naftira be aji ko sudu ha wakkati ɓe jangita ɓikkon.

fiyooɓe bawɗi

Gude rewɓe, ɓeɗon naftira bee gude ɗoo haa hadduki ngam suurungal ɓanndu rewɓe.

Fowru, Fowru ɗo jooɗa haa ladde, nyamdu maaru kusel, ɓanndu maaru ɗo mari tuppe ɓaleeje, hunnduko maaru ɓaleejum. Ndu ɗo mari noppi ɗiɗi, ammaa ndu walaa luwal.

Appul ni ɓikkoi leɗɗe on, ɓokkoi leɗɗe marɗum nafu musamman ha ɓandu ɓi aadamajo, ɓe ɗo naftira be man ngam nyamugo, bo ɗo mari nafu masin.

Tutawal tutawalni ba en andi kala leddfu ɗo mara siffa tutawal maɓɓe, nda tutawal ɗoni bodejum balejum be green be hoto lewru be hodere hado mai danejum.

Haire woggu ki limse.

Roɓe maube ɗiɗo ɓedo jogi unduɗe una. Bingel gorel petel ɗo jogi buta, nda bingel fere dewel ɗo wolwana dada magel.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni, tadi gyale ha kesi mako, vakki boro, didi lalle ha juɗe mako, ɗo wati jawei, jawei mai ɗo vanga seɗɗa amma yeso mako vangai.

Sera laawol les mahol.

Himɓɓe, moftirde himɓɓe.

Pauda pauɗa ni robe on ɗo naftira be mai ha wajugo ha yeso mabbe ngam pauna ɗo waɗi ha dow soso owujan ha yeso mabbe ngam paune.

Fulaawa on, haa nder saare, fulaawa ɓe ɗo tayti rammini ɗo wooɗi. Nden ɗo juuti tokki sera mahol saare man. Ɗon fulaawa man fere ɓe tayti ɓe bo''ini ɗum ba tarde silaawo ni. Woodi bobji lamtarki a sera mahol man ɗo jaynita fulaawaji man. Ndaa barannda cuuɗi saare diga dayɗum.

Korruwal kucin gootal ɗo jooɗi haa leddi. Ɓanndu maagal ɗo suddi be yaadi kala ndiiyam leddi, be kala henre haa yeeso maagal. Ɗon derekeejo jooɗi ɓaawo maagal malla kaafinta on. Woodi koromje ɗe pi'aama be kataakooje ammaa ɗe ngatanaaka yadiiji. Ɗon ferem winndoji be teburji ɗi pi'aaka.

Paɗe be boroji je roɓe, ɓe ɗo naftira be mai ha faunago.

Yonde sare nda get nastor de sare man.

Tula fondir ɗum.

nyamdu

Paɗe roɓe, paɗe ni be ɗo naftira ɗo on ha faɗɗugo ha kosɗe. Ɗemɓo paɗe ɓe ɗo naftira ɓe man on ngam paune. Nɗaɗi ɗo ha sago ɓe sorata.

Sonndu ndu ɗo ronngini haa leddi.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo jooɗi nyo''a woya, o ɗo waɗi agoogo be sarka haa junngo maako. O ɗo waati toggoore ɓaleere, o ɗo moori moorɗi, ɗo fawni.

Katifa, katifa ni ɓe ɗo naftira be mai haa walago si'uta, ko danago, woɓɓe be fere ɗo yowa ɗum haa do leeso, woɓɓe be fere bo ɗo acca ɗum haa leɗɗi bannin ɓe waala ngam ɓe si'uta ko ɓe daana.

Nyebbam ji gasa.

Janareto: Janarato ni inji on ɓeɗo naftira be mai ha chi’e, hofisji be konandi be mai ɗo hokka yite

Pinndi leɗɗe ɗo mari ureenga masin, ɓe ɗo ngaɗira urlee fere fere be maajum.

Moftorde himɓe nda ɓeɗo fauni, nda goto ardiɗo ɗo ɗowati meta lawol, o wati toggore be kugal lowi hifnere oɗo himni nda woɓɓe ha ɓawo mako.

Kantiiru sooruki yaadiiji, yaadiiji worɓe, yaadi ni ɓe ɗo sooda ɗum ɓe yaha ɓe nyoota riiga bee sarla ngam ɓornaago fawna bee suurugo ɓanndu.

Vamde ladde ɓeɗo yona ɗum zebra.

Baanowo, be diga, diga ni ɓe ɗo naftira ɓe mai on haa wasugo, baanowo bo ɓe ɗo naftira be mai on haa remugo. Ɗo waali haa leddi, ndaa paɗal goɗɗo ɗo wangi.

Nyebbam wujago, nyebbamɗoni ɓeɗo wuja on ha ɓandu ngam paune, ko ngam tata ɓandu seka, ko urungo ɓandu, ko larani be man.

Flawa flawa ni ɓe ɗo naftira be man ngam paune, ha chi'e, oficce ji, sera labi, ɓe ɗo awa ɗum ngam paune.

Paaturu, paaturu ni ɗon nder dabbaaji pamari ko on mari haa nder ci'e men. Paaturu ni dabbawa on, jey mari kosɗe nayi .Nden wala mawna masin, ndaa paatuyel ɗoni ɓanndu maagel kala ɗiɗi daneejum be ɓaleejum ndu ɗo furta gite.

Sondu wi’etendu aku ha dow leggal, akuni ɗum sondu on je ɗo wolwa ɗo wurti fere ha nder colli.

starplayzani be do naftira be man ha hautugo Ac ko firish ,konandi be man gam ɓeddugo sembe yite.

Mota mba'an tewa.

Saare gidan sama nyiɓaama timminaama.

Get yonde sare.

Aɓarɓa ɓe kankana ha nɗer basket, joɗi ha ɓawo mota abarba ɓe kankana ni ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on nyameteɗe, ɓo ɗe ɗo mari nafu masin ha ɓanɗu bi aɗamajo.

Nyebbam wujuki vi'eteɗam basilin, basilinni ɓeɗo naftira on ha wujuki ɓandu, ngam ta furɗa, ko ta seka.

tattase ɗo jooɗi, ɓeɗon naftira bee tattase haa waɗuki haako.

Lekki carton lekki.

"Fulaawa" fulaawani ɓeɗo awa ɗum on ngam paune ha chi’e ko ofis ko sera labi ngam fauna pellel.

Goɗɗo ɗo jogi darooyel kullu be korel njamni haa nder kullu may. Woodi parantiyel daneeyel haa sera be kullu man. Nda paalon daneehon be maagi، mannda, onnga be luttuɗum haa nder maakon.

Kondo: Kondo ni ɓeɗo naftira be man ha sare musamman roɓe ɓeɗo siga kuje ha nder man ko larani Chokaliji, kofiji, piletji be kare kishin.

Urdi ɓeɗon naftira bee urdi haa suusuki ɓanndu, haa fahin urdi ɗo itta kaccheli haa ɓanndu innu aadama.

Diga be manjagara. Digani be do naftira be man ha wasugo be soppugo, manjagara bo be do naftira be man ha muftugo mburi be ko larani be man.

ooldi

Pilet: Pilet nii ɓe ɗo naftira man ha waɗugo nyamdu ɗon banga be betel je nyiri ɗon je haako ɗiɗo nyow didiri.

Sufaina, sufaina ni makaaniki en on ɗo naftirta be man ha fistugo, ko haɓɓugo nootinji ha ɓandu jamɗe ko laarini maashin, moota, be janareto.

Saare nyiɓaande timminaama, ɓeɗon naftira bee maare ngam waaluki siuta e ɗaanuki, haa fahin ndaa masinji ɗiɗi ɗo dari haa yonnde saare ndee.

Nyiiri ha nder bozuwa, ɓe waɗi ndiyam gam ɓe foinita, nyiri ni men ande ɗum nyamdu on ko goɗɗo nyamata gam yeɗa.

Ɗeftere e hoto ɓikkon

Lekki

Gɗɗo ɗo dilla haa dow laawol, o ɗo waati jins, be riiga, be malafaare, o ɗo faɗi paɗe ɓaleeje.

Kliper kilipani hunde laɓugo gasa hoore worɓe bandu musamman hore worbe on do naftira

Ɓikkon leɗɗe.

Koromje ɗo jooɗi, ɓeɗon naftira bee maaje ngam jooɗuki siuta e maa waaluki yaake goo.

Sare gidan-sama: Nda mota ɗo parki ha gate sare man.

Sare zamano dadeni vodugo da windo glas, be wanni de paune da goddo dodari ha dow mare odo huwa.

Tingere, nda tingeje man ɗiɗi muɓe, nda wore ɓe pecciti ɗum reta tingere ni ɓe ɗo naftiraɗumon ha waɗugo hako be ha luttudi nyamduji.

"Guduma" bee "teb", "teb" nii ɓe ɗo naftira bee may on haa foonnduki. Guduma bo ɓe ɗo naftira bee man haa fiyugo ko laarani "kuusa" bee luttuɗum.

Leso be wadrop. Leso ni ɓe ɗo naftira on ha walugo, wadrop bo ha sigugo lumse be ko nandi be man.

Korwal joɗago, korom je zamanu je ɓe resata ha palo gam joɗugo.

Himbe fijobe ball ha nder fili ball ni, bedo fija man ngam nishadi, be dimbuki bandu.

Hunde safitaki gaasa.

Mashin ba’antewa, mashin ni ɓeɗo va'aɗum naftira ngam mi yahuki pellel daiɗe be ɓadiɗe mashini jamdi on ɗo mari taya ɗiɗi, be sit, be salansa.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni jogi woya hosa hoto ha nder sodu, nda fanka haa ɓawo maako, oɗo waati yeri be sarga be...

Koromje.

"Pilo "pilo ni mido naftira be mai on ha walago be bamtira hore gambo goɗɗo nana beldum walago man to ɗanan ko kuma to siutan.

Shago pellel morugo roɓe, fanka be gasa ɗo ɓili nda dosbin.

Lariya sekugo cha'i be ndiyam, nafumanni ngam tata dottisala haa kosakate man ngam yarugo.

jungo ɓiɗɗo debbo takki lalle fauni be agogo ha jungo mako agogo be lalleni roɓe ɗo naftira ɗum ha juɗe be kosɗe gam pauni

Geene haa dandal ndes saare, geene ni ɗum hunde on ko woɓɓe fere awata, ɓe ɗo naftira be mai haa faunuki pellel, be ko laarani be man.

Dirila. Dirila ɗo nii ɓe ɗo naftira be man haa sumputugo, ko haɓɓugo notiji, be ko nandi e majum.

Leemu lammo kon.

rewɓe ɗo mori gasa maɓɓe, morɗini ɓeɗo mora on ngam paune, musamman ha reuɓe.

Ɓiɓɓe leɗɗe tippe ɓe ɓoltai ɓe he’i ɗum ha nder plet, nda ayaba, nda apple, be ko nandi be mai. Ɓe ɗo naftira on ngam nyamugo ɗo mari nafu massin.

Tummuɗe be nyorugo, ɗo maɓɓi tummuɗe man, tummude e nyorugo ni ɓeɗo naftira be man ha resuki hunde ha nder tummude man ɓe maɓɓa be nyorugo man, musamman fulɓe ladde on ɓuri nafturgo be man.

koofiiji

Ɓinngel pamarel ɗo dari kombi mootawa ndiiyam doɗɗeni. Ngel ɗo dari wanngini ƴi'e maagel jala. Ngel ɗo ɓorni jumpa, duhi sarla be parmalayel pat ndiiyam cuɗi. Ngel ɗo jimmiti juuɗe les jogi parmala, nden ngel ɗo faɗi paɗe cuɗi be diidi daneeji haa dow.

Nagge e mbala.

Gorko e debbo.

Junngo ɓiɗɗo debbo ɗo wanngi ,bo o ɗo forti junngo may. Ndaa o ɗo waati kalagaaje ,takki lalle haa hoore peɗeeli maako .O ɗo waati jawe pat man ɓe ɗo naftira on, ngam pawne, nden junngo toggoore maako ɗo wannga leeci o ɓorni.

Lemun sami be turtuje, pat man ɗum bikkon ledɗe on, ɓe ɗo naftira be man gam nyamugo, ko murugo pat man bo ɗum lammoɗum ɗo mari nafu bo ha bandu ɓiɓɓe a'dama en.

sudu, dum babal walugo un da carpet do ve'iti, be panti bokko bokko, be crem, be danejum. Sudo mai be window be pop.

Deftere jangugo, nda hotu goɗɗo ha dow mare, ɓedo naftirabe mai on ngam jangugo.

Ɗo wi ete ac acondition, as ni ɓe ɗo fala on ha sudu ngam fewunuki sudu, musamman ɓeɗo naftira beman wakkati gulengol.

Tooshi ɓeɗon naftira bee maajum haa heɓuki ndaara jayri to wola hiite lamtarki.

Ɓingel debbo ɗo joɗi wailiti hokkiti hokkudu ɗoɗo moori odo worni to gore odo wati yeri.

Fulaawa. Fulaawa ni, ɓe ɗo naftira be man ngam paune haa ci'e, be sera laabi, ofis ji, ngam paune.

ƴankunneeji fere fere on ,ɗon takki haa dow paɓawal fere boɗeewal nder caago. Woodi peton be makkon, ƴankunne man feere ɗo mari sarka nder leeda man. Nden kalaaji kanngeeri on ɓurna fu.

Nyamdu, jolof marori, be kusel, be salak, be tingere, be kaarot nyamdu ni ɓeɗo naftira on ngam nyamugo.

Saddereni hunde on ko be naftirta ha sekugo ledde, ko sobbugo be ko nandi e man.

Defte ɗo jooɗi woore ɗo mabɓiti jee windugo nda jangetede man bo ɗo maɓɓi, nda wonde feere ɗo wanga ha seerani.

saare